Zvikora zvendumure zvirikuita mushando wakanaka. Wekufundisa hwana nazvamabhuku pamusoro pazvo vachidzidziswavo tsika namagariro akanaka.

Zvikora zve ndumure zvinodetsera vana vadoko pakuvhurwa kwefungwa uye pakuti vanohlongana nevezera ravo vachiwana nguva yekutamba.

Chikora chendumure chiri kudetsera maningi pakuona kuti vana vakura vakangwara pamwe chete nekudzidziswa zvetsika namagariro akanaka.

Zvikora zvenokufundisa ndumure zvirikuita mushando wakanaka wekuvadzidzisa maererano nezve mabhuku pamusoro pazvo vano dzidzisawo mitambo pamwechete netsika nemagariro.

Ndumure dzava kuwaniswawo mukana wekuti dziende kuchikora uko kwadzinodzidziswa zvemabhuku pamwechete nekutamba mitambo yakatsaukana.

Zvikora ,inzvimbo inoita kuti vana vabeurwe njere nepfungwa zvichizoita kuti vave vantu vakanaka mumagariro avo muntaraunda.

Zvikora zvapashi zvinodzidzisa vana vadoko zvamabhuku padera pazvo vanewo zvikwanisiro zvinoita kuti vana ava vawane nguwa yekutamba.

Zvikora zveshe zvine mushando vakanaka vekubetsera vana pamabhuku pamwechete nekudzidziswa kwetika nemagariro. Zvinoita kuti vakone kuzogarisika zvakanaka munharaunda.

Ikodzero yemwana weshe kuti awaniswe mukana wekuenda kuchikora uku kwaanondobeurwa pfungwa pamwe chete nekuhlanganiswa nevezera rake vechitamba.

Mushando wezvikora kuona kuti vana vaveurwa njere kubudikidza na mabhuku pamwe chete nokudzidziswa na maticha aka zvipira kubetsera ana.

Zvikora zvirikutora vana vaduku zvichivadzidzisa mabhuku, pamwechete nemitambo uye tsika namagariro akanaka.

Ikodzero yemwana wega-wega ,kuti aende kuchikora, uko zvaanondohlangana nevezera rake ,achidzidziswa zvamabhuku pamwe chete netsika namagariro.

Fundo inodetsera zvakanyanya mwana weshe kuti abeurwe njere pamwechete nekudzidziswa zvamabhuku uye zvetsika nemagariro.

Zvikora zvine mushando mukuru wekuona kuti mwana weshe wakabeurika mupfungwa maererano neruzivo hwezvirikuitika pasi reshe

Zvikora zvirikuita mushando wakanaka wekudzidzisa vana mayererano nezvidzidzo zvakatsaukana, zvinosanganisira zvibhalo pamwechete nechiyungu.

Zvikora zvine mushando mukuru wekudzidzisa vana mabhuku pamusoro pazvo vanofundisawo maererano nezvekurima zvinoita kuti nyika igute.

Zvikora zvepashi zvinodetsera vana vadoko pakuwaniswa kwenjere uye kubeurwa pfungwa pamwe chete nekuvadzidzisa tsika namagariro.

Zvikora zvine mushando wakanaka wekubeura pfungwa dzavadzidzi kuti vave vanhu vakabeurika munjere dzavo zvinozodetsera munyika pahupfumi.

Zvikora zvine mushando wakanaka wekubeura pfungwa kubudikidza nezvinyorwa zvamabhuku pamwe chete nemitambo yakasiyana siyana inoitwa muzvikora.

Ikodzero yemwana weshe kuti apuwe mukana wekuenda kuchikora naizvozvo vabereki pamwechete nehurumende vamosungirwa kuona kuti vana vaenda kuchikora.

Ikodzero yemwana wes kuti awaniswe mukana wekuenda kuchikora uko kwaanondosangana nevezera rake vachifunda mabhuku pamwechete nekutamba.

Hurumende namapazi anoidetseredza munyaya dzefundo, vane mushando mukuru wekuona kuti zvikwanisiro vakaita sepekunyorera, namabhuku zvawanikwa muzvikora.

Zvikora zvepashi zvinodetsera zvakanyanya kubva kundumure vana vachikura pakudzidziswa kwemabhuku uye kubeurwa njere mairirano nezveupenyu.

Zvikora zvine mushando wekudzidzisa antu maererano nezvemabhuku pamusoro pazvo vanodzidzisawo zvine chekuita nemichini yakaita sama kombiyuta.

Mushando wehurumende pamwechete nemapazi anoidetseredza kuona kuti zvikoro zvakavakwa nemhando yepamusoro here uye kuti nzvimbo yacho yakashambidzika.

Zvikora zvine mushando wakanaka pamusoro pekudzidziswa kwamabhuku vanoitawo mitambo yakasiyana siyana inosanganisira kutamba bhora.

Ikodzero yemwana weshe kuti awaniswe mukana wekuti aende kuchikora uko kwaanondobeurwa njere pamwechete nekuhlanganiswa navantu vezera rake.

Padera pemabhuku anodzidziswa muzvikora vadzidzi vakudzidziswawo mushando yemaoko inosanganisira kuweridha pamwechete nekushanda michini mihombe.

Zvikora zvine mushando wakanaka wekukurudzira vanofunda kuti vapfeke hembe dzakafanana zvinoita kuti pasava nerusaruro pakati pevanofunda.

Zvikora zvapadera zviri kubeura pfungwa dzevanofunda pamusoro pemishando yamaoko inosanganisira werudha nekusona uye kushanda nemushini mihombe.

Zvikora zvine mushando wakanaka wekuona kuti vadzidzi pamusoro peku dzidziswa mabhuku vaitavo mabasa amawoko ano sanganisira ku wiridha zvinozo vapa pundutso.

Mishando yamaoko ndeimwe yenjira dzekuraramisa vantu mazuwa ano naizvozvo zvikora zvepadera zviri kuita mushando wakanaka wekudziidzisa maererano nezvimibato yamaoko.

Zvikora zvepadera zvinodzidzisa vanofunda maererano namabhuku, padera pazvo vanodzidziswawo mishando yamaoko inosanganisira kuweridha.

Kuwanikwa kwemechina yakaita semakombiyuta yadetsera maningi mukuitwa kwetsvakurudzo maereranano nezvidzidzo zvirikuitwa muzvikora zvepadera.

Zvikora zvakuita mushando wakanaka maningi pamusoro pekudzIdziswa kwamabhuku vadzidzi vakuitawo mabasa emaoko anosanganisira zvekuweridha uye kugadzira mushini mikuru.

Zvikora zvega-zvega zvinokurudzirwa kuti zviwanise vanofunda nguva yekuita mibato yamaoko inosanganisira kuongorora nekugadzira mitombo.

Zvikora zvapadera zvavandudzika mukore uno, nokuda kwekuti azvichangodzidzisi mabhuku chete, asiwo mabasa amaoko anosanganisira kugadzira magwada.

Zvikora zvepadera zvirikuita mushando wakanaka pamusoro pekudzidziswa kwemabhuku zvavakudzidzisawo mushando yemaoko inosanganisira kuweredha nekugadzira michini mihombe

Zvikora zvapadera zvirikuita mushando mukuri vokuona kuti vanofunda vabeurwa njere. Pamusoro pazvo vachidzidziswa mishando yamaoko yakaita sekugadzira mafoni namakombiyuta.

Mushando wehurumende kuona kuti zvikora zvine zvikwanisiro zvakanaka ere uye zvakakwana zvinosanganisira pekugara uye mabhuku kuerenga.

Zvikora zvine mushando mukuru wekufundisa vana maererano nezvidzidzo zvakatsaukana kuchishandiswa mabhuku uye macombiuta.

Zvikora zvapadera zvinobetsera maningi pakuwanisa nyika vashandi vemhando yepamusoro kubudikidza nezvidzidzo zvavanoita.

Fundo yepadera yava nepundutso kunyanya kuvana vemazuwa ano pakuti vakudzidziswa mabasa amaoko akaita sekugadzira mishina nemafoni.

Zvikora zvakawanda zvinokurudzira vanofunda kuti vanopfeka mayunifomu zvinoita kuti pasava nerusaruro pakati pevanofunda kuti ava vapfumi ava varombo.

Zvikoro zvepadera ,pamusoro pekudzidzisa zvamabhuku ,zvavakuitawo zvekudzidzisawo mishando yamaoko inosanganisira ,kuweredha uye kugadzira mishini.

Zvikora zvepadera zvinodetsera maningi pakubeurwa kwenjere dzavafundi, kuti vagone kuzova vanthu vakuru mune ramangwana ravo.

Ikodzero yemwana weshe kuti awaniswe mukana wekuti aende kuchikora uko kwanondobeurwa njere pamwechete nekuhlanganiswa nevantu vezera rake.

Zvikora zvepadera, zviri kudetsera maningi, pakubeura pfungwa dzevanofunda, pamusoro pazvo ,vanovadzidzisawo mishando yamaoko, inozovadetsera mangwani.

Padera pekufundiswa kwema bhuku zvikora zviri kuitawo mushando wakanaka wekudzidzisa vana maererano nezvemitambo yaka tsaukana kuti vakure vaka gwinya

Mushando wehurumende namapazi anoidetseredza munyaya dzezvedzidzo kuona kuti zvikora zvakawakwa zvakanaka ere uye kutizvakashambidzika.

Maticha muzvikora vanemushando mukuru wekudzidzisa vanofunda maererano nezvamabhuku. Pamusoro pazvo vanovadzidzisawo mitombo uye tsika namagariro.

Ntaraunda yega-yega, inosungirwa kuti ive nechikora, zvinodetsera vagari venzvimbo, pamwe chete vevakaikomberedza, kuti vawaniswe fundo.

Fundo yepadera yakaita semasekondari yaidetsera zvakanyanya pakudzidziswa pamabhuku pamusoro pazvo kurikudzidziswawo mitambo pamwe chete netsika namagariro.

Mushando wehurumende nemapazi anoidetseredza kuona kuti zvikora zvepadera zvavakiswa mhatso dzekufundira pamwechete nezvikwanisiro zvamabhuku.

Hurumende iri kushandidza zvakanaka nemamwe mapazi arimuchikamu chezvefundo pakuwaniswa kwezvikora zvakawanda zvinodetsera vagari.

Chikora chega choge chine mbatso inoita zvokuchengeta mabhuku zvinova zvinoita zvive nyore kuvadzidzi pakuwana mabhuku kuverenga.

Zvikora zvepadera zvirikudetsera pakubeurwa kwepfungwa. Pamusoro pazvo vanoitawo mitambo yakasiyana-siyana inoita kuti vanofunda vave nemwiri yakagwinya.

Zvikora zvepadera zvavandudzika mukore uno kubudikidza nezvivakwa zvakaturikidzana zvinoita kuti vadzidzi vawane pekudzidzira pakakwana

Mishina yaveko mukore uno yakaita semakombiyuta nemapurojekita yadetsera zvakanyanya muzvikora pakuita kuti vana vaone uye kuongorora zvakasiyana siyana muzvidzidzo zvavo.

Ikodzero yemwana weshe kuti ave neruzivo maererano nekushandisa michina yavako mukore uno yakaita samakombiyuta pakuita tsvakurudzo maererano nezvedzidzo zvavo.

Zvikora inzvimbo inodetsera maningi vafundi pakubeurwa kwenjere ,uye kupihwa mukana weruzivo rwakanyanya ,maererano nezvifundo zvavo.

Zvikora zvepadera zvakuwanisa vadzidzi vazvo nguwa yakawanda yekuti vaverenge mabhuku awo kubudikidza nekuvapa pekugara.

Zvikora zvepadera zvinodetsera maningi pakuita kuti vagari uye vadzidzi Vabeurwe njere pamwechete nekudzidzira mabasa akasiyana-siyana anosanganisira emaoko.

Zvikora zvaapdera zvinodetsera maningi vadzidzi vazvo pakuvapa nguva yakawanda yekuti vakwanise kuita zvidzidzo zvavo kubudikidza nekuvapa pekugara.

Zvikora zvepadera zviri kudetsera maningi, pakuita kuti vagari vawane njere dzakapinza avo vano zodetsera nyika pakubudirira maererano nezveupfumi.

Hurumende dzakawanda pasi reshe, dziri kuita mushando wakanaka wekuwaka mbatso dzekudzidzira dzefundo yapadera kuitira kuti vanofunda vadetsereke.

Zvikora zvapadera zviri kudetsera nyika dzakawanda panyaya yezveupfumi nekuti vantu vanenge vakabeurwa pfungwa uye vachiita mabasa anoitisa nyika upfumi.

Zvikora zvapadera zvine mushando mukuru wekufundisa mayererano nezvemabhuku, padera pazvo, vanodzidzisawo zvamaoko uye mishando yavanozoita muneramangwana ravo.

Zvikora zvepa dera inzvimbo inoita kuti vano funda vave vachi pakurirwa njere dzakawanda ku budikidzwa neku daidzwa nana mazvikota munyaya dzaka siyana siyana.

Zvikora zvapadera zvine mushando mukuru wekudzidzisa vanofunda mabhuku pamusoro pazvo vanodzidzisawo kushandiswa kwemichini inodetsera mugara kweantu.

Zvikora zvepadera zvine mushando mukuru wekudetseredza hurumende panyaya dzezveupfumi kuona kuti munyika mune zvivakwa uye vadzidzi vane njere dzakapinza.

Zvikora zvega zvega kubva zvapashi kusvika zvepadera zvinokurudzirwa kuti zvive nemhatso dzinoita zvekuchengeta mabhuku kuitira kuti vadzirai vaonewo kuerenga.

Ufumi hwenyika yega yega hunoonekwa nokuda kwezvikora zvepadera izvo zvine mushando wekubeura pfungwa dzevanofunda avo vachizoitao mabasa akanaka munyika.

Kubudirira kwenyika yega yega kunoonekwa nevanhu vayo vanenge vakapihwa fundo kubva kuzvikora zvepadera naizvozvo zvinokurudzirwa kuti zvikora zvepadera zviwande.

Mushando wehurumende pamwe chete namapazi anoidetsera kuona kuti zvikora zvepadera zvavakwa zvakanaka uye nzvimbo yacho yakashambidzika.

Zvikora zvapadera zvakukurudzira vanofunda kuti vaite mishando yamaoko iyo inoita kuti ramangwana ravo rive nepundutso.

Zvikora zvapadera zvakuwanisawo vanofunda mhatso dzekuti vagare vachiita zvidzidzo zvawo zvinoita kuti vawane nguwa yakareba yekuerenga.

Zvikora zvapadera zvinodetsera maningi pakuti vanofunda vabeurwe pfungwa pamwechete nekufundira mishando yavanokona kuzoita ramangwana ravo.

Mushando wehurumende pamwechete memabazi anodetsera nyaya dzefundo kuona kuti zvikora zvepadera zvawaniswa zvikwanisiro zvinosanganisira kuona pekugara

Zvikora zvapadera zvakupa fundo yepamusoro kubudikidza nemichina irikuwaniswa muzvikora inosanganisira ma kombiyuta nama purojekita.

Zvikora zvapadera zvine mushando mukuru wokuona kuti vadzidzi vakachengeteka kubudikidzwa nokuwaniswa zvimbizi zvakachena, zvinoita kuti vadzivirire zvirwere.

Mushando nehurumende pamwe chete namapazi ano detseredzwa nyaya dzefundo kuona kuti zvikora zvepadera zvawaniswa mbatso dzino shandiswa pakudzidzirwa vana.

Zvikora zvepadera zvabetsera maningi pakuvaniswa kwefundo pamusoro pazvo. Vadzidzi vanodzidziswavo mitambo yakasiyana-siyana yakaita sekuemba kujaivha kana kureketa.

Zvikora zvapadera zvine mushando vakanaka vekudzidzisa mabhuku kuvadzidzi. Pamusoro paizvozvo kunevo mitambo inoitwa inosanganisira kutamba bhora.

Zvikora zvapadera inzvimbo inoita kuti vanofunda vave neruzivo rwakakwana kubudikidza nekuwaniswa mabhuku ekuerenga.

Zvikora zvapadera zvinodetsera maningi pakugadzirwa kweufumi hwenyika yega-yega .Naizvozvo hurumende inosungirwa kuti ivake zvikora zvepadera zvakawanda.